Saal bi, mu ngi amee maraaj, maraaj bi mu ngi amee lampa, ak tabla bu am binda yu weex ak lu bulo.

Nataal bi mu ngi amee motto. Motto bi, mu ngi ubbi, bunti motto bi mu ngi, motto baa ngi amee lu nétté, lampa yaa ngi taal si, ganaaw. Mu ngi amee ay wéñge yu gudda ak ay pool yu am ay fiil, ay garab si ganaaw, ak beenë nëëk, tabla mung fa, tabla bi mu ngi am ay bindë yu xoñga, maraaj bi mu ngi amee...

Neetal bi neeg la neeg Bai ameh laali epongs bu maak mogi ameh buss poohpi laal bi mogi ameh ay seetu lampa yangi taal mogi tegeh si karo bi.

Nyetteh khaleh yu goor nyunge tahaw si ganaw nyunge teyeh nyetti mboba yu am aye bindah khaleh yange sul mboba yu wekh ak bindah yu bulah

Bi netal bi moneh teereh bo am benda jangeh kai bu tecku palac bu maal li tereh bu am bendu jangeh kai mogi tegu fo nuul mogi am ay netali neet si suuf mogi am ay benda yu bulo yu nuul ak yu xonxa.

Li netal bi muneh fi pot nyun tabah suuf la si birr mogi ameh suuf bu nuul nyun fa dugal garab bo nduru bu nyu ruff nyun ko teck si ay karo yu bulo.

Nyati halle nyungi ame teereh, teereh jangee kaay diineh, halley, nak keneen ki mungi musooru, keneen ki mungi kaala hu, te keneen ki kaalawut mungi def bopi neen.

Fii nataal bi kabiyóng yu bëei ñu ngi taxaw si tali bi, ñu ngi amee lu buloo. Si kanam, mu ngi ame lu ñuul, séétu, lampa yañg si kow. Si ganaaw, ay pool, ñung si ganaaw ak ay fiil.

netal bi munekeh ci ker ker bi mjngi ameh nyung ko tabakh mungi ameh korget bu xonxa ci ganaw mungi ameh ay garap mungi ameh fi taax la mungi ameh buntu kerr bu nyool ci ganaw nyung ko fens fens bu weex mungi ameh pol bu guda ak ay fiil

Naari xalex yu goor nyun si berem palaci joganteh baal naari xalex yu goor nyun si berem palaci joganteh baal kena ki mogi sol lu xonxu tubai bu bulo kene ki mogi sol lu weex gawasi yu wexx ak daala yu weex baal bi baal bu weex la.

Fii palaasi demee kaay nga took nga leka, waay palaas bi, mungi ame palaas bu reuy, palaasi sangoo kaay, nit yaang si biir ndoh bi di sangu, aye garap nyung fa, aye toogu, mungi ame aye neek yu hamantanii fofu ngay toogee, nyu johla lek.

Fi keur la fi keuri estas yu bari mogi ameh ay fill nung ko korget si kaw si soof mogi ameh ay garab ay moto nyugi tegu benen keur bi nung ko tabax nung ko korget korget bu xonxa mogi ameh tablo tablo bu weex mogi ameh ay benda yu bulo.

Fii nëëk buñg defar la, mu ngi amee ay toogu, toogu yu bulo am ay am ay epons, yu bulo ak taabul buñg tek si suuf. Fii toogu bu mag la, toogu bu epons ñung ko tek si karo bi. Fii séédalee kaay, ñung ko tek si karo bi, fii foodee toog nga leeka la, mu ngi am toogu, mu ngi amee toogu ak taabul bu ñuul, mu ngi amee buntu bu ñuul, si kow mu ñgi am lampa yuñg taal

Li poudar bagass si gigeen leen nyung ku tek fu wekh aye poudar aye jaroh, setu chain, comb ak lunyuh dafarr si kanam

Li saal bu reyla munge ame aye toguh eponge yu rey toguh yu bari munge ame tabul yu werr munge ame lampu yu tahal si kaw tabul bi ak si maraj bi.

Bisap bu xonxa nyun ko nata si poteh tamate bo maag ak poti pot bu ndaw pot poti meew bu ndaw bisap bu xonxa nyun ko nata si poteh tamate bo maag am poti ak pooti meew bu ndaw bisap bu xonxa nyun ko nata si poteh tamate bo maag bo xonxa benen bi nyun fa pot bu ndaw.

Fii parkgeh kaii motor la motor yu nehteh, fii amna njui jaai njungy, njungy tok cii ron palansorr, palansorr bii mungy ameh lu nehteh ak lu bleu ak lu honhu, fii pol bu mak mung fa, fii aiiy taabul njur fii neka, corrigate bii cii kaw mungy ameh aiiy pohnoh, fii amna kuii jaiii aiiy njampeh sangor kaii.

Xale bu jigeen bu tawaw so suuf di woneh lum sol mogi sol mbuba bu nuul ak ak sag bu nuul ak daala yu nuul daal yu nuul koket ak kawas yu nuul mogi musurr musurr bu nuul teh sol ay jaaru ay chain ak lam mogi sol tubai bu bulo si ganawam foyeh kai xale ak lu ma lu bulo.

Motor munge tahaw si talibi ak nyari goor nyunge gadu sen sac ak amna bena munge sen borr di duh si talibi amna keur bunj tabakh bunta yi munge ame lu wekh ak lu bulah amna bena wunj bu guduh munge am tabla ak aye bindah

Fi berembi palaci jonge kai xale bu goor bi moge joganteh si baal mogi sol tubai bu weex mbuba bu weex mugi sol kawas yu weex ak daala yu weex mogeh joganteh si walum baal.

Nyeeti xaaley yu jigaan nyu gi ruut. Nyaari xaaley nyu jigaan nyu gi ennanteh, benen xaaley bu jigeen bi mugi khol numuye ammee dokh, benen xaaley bi mugi ennou pann mu niol, mbuba bu niol, mugi agg malaal nambi di yorbu ndokh, nyeeti xaaley yi nyu ngee fohyee si mbori ponno bi. Amna benna Kerr nyu gi ko tabakh mugi ammee korgate ak ayy garam

Ben halle bu jigeen bu taka kankurang, buy olof di wahee chosaani kankurang, mungi tiyee nyaari jaasi, mungi tahaw si ganaaw saketi nyah, si ganaawam aye neegi nyah nyoofi neka.

Leeka, booli weer bu weeh mungi ame benyeh, jeun mungi tege fu weeh.

Palasi jayeekaay lekka mungi tuda marche. Nit yu barri di nyow nyi di jënda, nyi di jaaye. Fi amna kuy jaaye dalla, amna haleh bu jigeen büy jaaye jahat, ci ganawam amna kufa tok di jaaye ay tamate. Amna nyu neka feleh tekk pan bu ñuul ak potti wûn di jaaye kane bu neteh, amna kuy jënda. Palansur mung fa bu xonxo.

Palasci ligaye kaye la mougui ammeh aye tabol you barri you ammeh color you nyull ak lou sokolar togou bi mougui ammeh lou nyull ammeh aye likke kaye yerre you am aye bendou jange kaiy

Nataal bi mu ngi wanne, goor yu bërri, ñu ngee lgeey si waalum pool yi. Seen ganaaw ay motto ñung fa taxaw, ak beenë ker, ñu ngee jaay soow. Pool, pool, wéñge bu gudda mu ngi taxaw, beenen motto bi motto bu ñuul la ak ay garab gas sul

Fi palaci tokekai la fi palaci tokekai la niit yu bari nyugi tiyeh sen wolessi woless yu nuul nyun ko teg si karo bo weex fi tablo bi tablo bagi ameh ay benda yu weex.

Li netal bi mogi woneh ay togu neenti togu yu nuul ak tabul tabuli weer mogi ameh lu nuul nyun ko teck si suuf li neenti togu yu nuul ak tabul bu am weer mogi ameh lu nuul nyun ko teck si suuf li mom mogi ameh bunta y amna lu neka si birr.

Kayiti xibarr yu am ay bindi yu xonxu binda yu wèèx ak ay nital si birr kayit gi.

Goor ak gigeen nyunge legey di takhawal tabla goor yi kenah si nyum munge sul lu wekh ak tobaybi niol, ak puss puss nyu gi teegu si suif.

Fii ñaari "motto", ñung si kow yoon bi, ak beenë etaas bu gudda, ak ñarri goor ñu ngi defar, lal. Fii mu ngi am, ñarri pool yu gudda, ak mu ngi amee ay fiil, mu ngi amee garab yu riis ci ganaaw.

Xale bu jigeen am bena pa la pa bi moge nyaw mbali napek kai jeen bu nuul pa bi mogi tog si suuf xalae bu jigeen bi mogi tog si ay banta si ganawam pa bi mogi ameh cartoon bu xonxa banda yan fa tegu ak ay bu sen ganaw gaag mofa neka ak ay gaal ak ay banta yu bari.

Benu pala munge yurreh getari leket ak munge yurreh wunj nyi opeh kai ak bena haleh bu ndaw munge yurreh nyari aye sabarr de taguh

Motor bu mak, buy daw si kaw talli bi, ben jigeen mungi sol lu nete ak lu nyuul, tubeuy bi, tubeuy bu nyuul la, mungee duga si jaayee kaay bi, aye korget yu fa neka nyungee jaay, si suuf faan bu nyuul mung fa, mungi tegu, moto bi mungi am lu weeh ak lu xonxu, si kaw aye weung.

Nit nyu bari nyunge topuh si ganaw ngoor bi ngoor bi mu eek si motor bu rey bu mak sen ganaw munge ame aye garap yu mak ak aye pole bi nit nyi nyung sen ganaw di topuh ngoor bi

Fii karro lah, karro bangi ameh lu weeh ak lu buleuh, mungi ameh socket bu am fiili kurang.

Li moto bu maag mogi taxaw is kaw yuun bi si kaw yuun bi mogi ameh porno bo porno bo nuul nyun ko teck si suuf fi mogi ameh boutique boutique bu keur bung tabax mogi ameh lu bulo mogi ameh boutique nyun ko deff geryass yu weex bena pole bu guda mogi taxaw ak ay

Fii palaas i jaangee kaay la, xalé yi ñu ngi toog si seen toogu yi, taabul yi, ñu ngi amee seen tëëre yi, tëëre jaangee kaay yi. Seen jàngale kat bi, mung leen di jañgale, ñu ngi sol, seen kaala yu weex yi, sol lu ñuul.

Kaasi weer yu am naan bu seed guyy, bu weeh nyungko tek si palaati weer bu weeh.

Poti weer bu am chuuraay nyungko tek si taabul bi, ak aye lampa yu weeh, nyunko tek si taabul bi, ak aye pot nyunge leen tek si taabul bi.

Mung si berembi palaci joganteh baal nyu geh joganteh baal mogi sol lu weex ak tubai bu weex ak kawas yu weex mogi sol daala mogeh joganteh baal.

Kii mu ngi dem si marse bi di dox si marse bi, muñ si kow tallli bi, mu ngi yore pañe, kenen ki mu ngi def kaala bu rëy, kenen ki mu ngi defer boppam bi, si ganaaw am na ñuy jaay ay yire, si ganaaw ay korget ñung fa, ay pool yu gudda, am na ku taxaw si ron palansoor, palansoor yi ñu ngee jaay, ay yire ak ay weñg.

Xale bu jigeen bu tog di woneh lum sol mogi sol baze nung ko njaw garambubu mogi tiyeh saag mogi tiyeh saag si kanaw mogi ameh lu nuul mogi sol chain.

Fi neenti nitt la neeti goor ak bena jigeen jigeen bagi sol lu neteh goor bagi sol lu neteh kenen ki mogi sol lu bulo so kanaw mogi ameh ayy garab yu raay nyugi ameh ay moto yu taxaw sen kanaw gaay nyugi taxaw di waxx di reer.

Nyunge tabakh perong bi aye wunj ak bantuh nyunge deguh si prong bi nyung ku korget ak amna suff bu xong khu

Dalli carax yu gór yu ñuul ñugi tégu fu wèèx.

Nyenti togu nyufi neka ak tabul nyung ku lal lu wekh munge ame wange ak bagasi togeh kai aye chun warr gudou

Bu tahaw mogi woneh lum sol mogi sol bazen garambubu bu chocola mogi sol sipa bu weex si ganawam mogi am bunta bu chocola bugi musuru musuru musurr bu weex mogi sol daal bu refet.

Fi palasi jonganteh haleh bu goor munge jonganteh si ball bi mungi sul lu bulah am lu weex mungi sul tubeye buluh kawas bu buluh ball bi bu weex la benen haleh bu goor bi mungi sul lu nyul tubeye bu nyul kawas yu bulah ak munge jonganteh

Xale bu goor mogi taxaw sol bazen bu wertah mung ko ngaw garabu haftan garambubu mogi sol daali bu nuul mogi taxaw si karo si ganaw photo bu jigeen mung fa koku mogi sol bazen bu weex ak garambubu.

Nyaari motor nyu bokut fason, moto bu amm lu niol si kaw nyungi epp ay karton benen motor bi mugi ammee lu wekh, amna benna gorr bu tahaw mugi sol lu niol. Benen gorr mugi mbot sac, mugi sol lu xonkhu ak tobey bu bulue .

Gorr bi ak jigaan bi nyu gi feecha sabarr benen gorr bi mugi tekga sabarr gayi di feecha, nyu gi tangal yaram, nyu gi taal safari sen borr. Nyu tokh si ay toogu, sabarr kat mugi tokh si toogu, gorr bi ak jigaan bi nyu gi feecha.

Pol bu gudah, pol bu gudah mungy ameh aiiy fill, motor camion bu reiiy bu wekh mungy takhaw cii bohri pol bi, cii ganaw mungy am weungh ak aiiy garab njungy takhaw cii suff bii, ak motor bu ndaw bu nehteh bu...

Dege nyun ko tek si table.

Ay jigeen ñu ngi sol yirèh cosaan di fecci, ñu ngi sol ay cèèn , ñu ngi lèttu lèttu cosaan, ñu ngi takka ay péér ay lam, ay gór ñu ngi sèèn ganaw gayi di fecci di rèy.

Motor bu werte, motor bu werte muge ameh lu njol ak aye nyate neete nugse birr nugse kaw motor be bena haleh bu goor muge tahaw muge sol lu hauhu teyeh motor be aye garab aye banta yun sampa defarr aye kerr.

Nyi aye khaleh len nyatti khalleh yu gigeen nyunge sul sen yerreh kai janguh nyenen nyeh nyunge joh gai lekuh nyunge leka amna ku toog si kaw munge tahaw si ruun garab bi sen ganaw nyung ku kurget

Aye gigeen nyunge suloh yereh chosan di fecheh aye goor nyunge sen ganaw yunge letuh letuh chosan sul jaroh chosan aye perr ak aye lamm

Fi berembi palaci deeneh la fi berembi palaci deeneh la mogi am ay garab ay neeg fu gaay di joleh mogi am bena tablo tablo bu weex mogi am ay benda yu bulo benda yu nuul.

Fi tabul la batul bu raay mogi ameh wung bu nuul nyun ko teck so carpet mogi ameh togu epongs yu raay yu chocola magi ameh tabul bi raay mogi ameh lu nuul nyun ko teck si carpet mogi ameh tabul togu epongs bu raay bu chocola.

Lee nyeete haleh yu goor ak nyari haleh yu jeegain, haleh bu jeegain bi mugi sol lu weex, mugi enno bedung bu weex, lee mbaam la ak sarret, sarret be mugi emb nyari harr ak berego bu bulo, goor bi mugi togke se berego bi, aye haleh nyu gi rott, pan bu bulo mugi tegu se suff ak garab bu mak mug si borram.

Ay motoh. Bu buloh, bu weah, ak ay antiin bu guda ak ay mandarga yu bori, ak guii bu magg. Yii ay mandarga yu bori. Mandarga rewmi, mungfi. Mandarga bu weah.

Ay naari moto la moto bu nuul moto bu week ak neeti tablo tablo yi nyugi am ay benda benda yu weex ak lu bulo neeti xale yu dem jangiji Fi mogi am tablo wong keseh ak si runn mogi ameh moto bu bulo ay nit yageh dem mogi ameh anten bu guda bu am lu xonxa am lu weex.

Khaleh yu gorr nyunge si palasi jonganteh bal kenaki munge sul lu xhong khu binduh yi binduh yu neteh la kenaki munge sul lu wekh bin ndeh yi lu nyull la

Aye halle talibeh, nyungi yoreh aye booli wonye, amna ku yoreh booli fooleh bu buleuh.

Geej la, geej bi mungi ame aye gaal si biir geej bi, amn ben halle bu goor, ku enu bena halle bu goor, mungi so lu nyuul, mungi boot saac bu buleuh, gaay nyungi si biir ndoh, feuleh aye garap la, gaali beuri ak ninyi nyun si kaw gaal.

Moto bu weex mogi taxaw si talibi moto bu weex mogi taxaw si talibi si ganaw ak keur la nung ko tabax mogi ameh fence mogi ameh wung bu guda mogi ameh fill keur bi nyun ko kurkeet kurjeet bu xonxa neeg la mogi ameh lu weex si benen palac bi mogi ameh boutique jayeh kai yereh ak anten bu guda.

Goor yu tahaw si beureubi palaasi jonganteh, nyungi sol lu honhu, nyungi sol kawaasi weeh, daala yu nyuul, daala yu honha.

Haleh bu jegain bu tahaw muge sol bazin bu njol muge nyaw dagete ak sepa muge teyeh sacc bu weehe ganawam muge ameh lu weehe muge sol chin ak lam.

Plassi lehkeh kaii, plassi lehkeh kaii mungy ameh aiiy tohgu yu bari, tohgu yu nehteh njung kor tek cii carpet, nehleh mungy ameh njenti tohgu yu njull, mungy ameh taabul ak aiiy butehli naaneh kaii, tele, cii kaw mungy ameh aiiy mbuba yu honha, mbuba yu wekh, mbuba bu honha, bu wekh ak mbuba bu nehh.

Dekka, mu ngi amee banta yuñg sampa si suuf, muñgi amee ñax yu wow, mu ngi amee garab, ak ay nëëk gi ñax.

Xale bu jigeen bu tawaw di woneh lomu sol mogi sol garambubu bu weex ak lu bulo mogi musoru musoru bu weex ak bu bulo mogi tiyeh saag bu chocola ganawam mogi ameh bunta bu chocola mogi taxaw si karo bi

Paketi garap yu tegu, yu bokut fasong.

Goor ak haleh yu jegain nugse berebo plase jageh kaye sen yereh ye bluela amna nu sol lu weehe gayee nuge tonke se aye toogu gayee nuge janga.